Suuraa kana irratti kan nuti arginu abaaboo dha. Abaaboon kunis kan kennaa godhamee namaa kennamuu dha. Akkasumas mana keessatti miidhaginaaf kan nu fayyaduu dha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu namoota baay'ee uffata aadaa oromoo naannoo garaagaraatiin faayamanii ayyaana irreechaa kabajuuf kan deemanidha kan inni agarsiisu.

Fakkii kanarraa kan argannu kitaaba dha. Kitaabni kun immoo, 'Jaarraa Haaromsa Aadaa fi Seenaa Booranaa' kan jedhuudha. Achi keessattii waayee seenaa Booraanaa kan qabatee jiruu dha jechuudha.

Iddoon Kun immoo, fakkii kana irraa kan nu arginu, lafa bashannaanaadha. Meeshaawwan garaagaraa kan ittiin sammuu ofii bohaarsan ittiin taphatan baayyee kan irra jirudha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginuu, taa'umsadha. Taa'umsi kunii mana keenya keessatti wantoota garagaraatiif kan nu gargaarudha. Irra taa'uudhaaf kan fayyadudha. Bareedinaafis ni fayyadaa jechuudha. Mana keessatti.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu lafa gurgurtaa ta'ee wantoonni garaagaraa kan itti gurguraman kan akka buphaa, lukkuu fa'aadha asirratti kan nuti arginu namoonni lamaan immoo bittaa fi gurgurtaa kanneen gaggeessaa jiranidha.

Fakkii kanarra kan nuti arginu Mana amantaa ortodooksii keessatti sirni gaa'eela kan geggeeffamaa jiruu fi waadaa kan seensiisa jirudha.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu kabajamoo muummee ministeeraa kan Itoophiyaa kan ta'an doktar Abiy Ahmadidha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan arginu hangafa Oromoo kan ta’e godina Booranaa keessatti uffata naannoo godina Booranaatiin faayamanii abbootiin bokkuu isaanii qabatanii, haadholiin immoo siinqee isaanii qabatanii kan dhaabbachaa jiranidha.

Fakkiin kun immoo namoota lamaanii uffata aadaa naannoo Amaaraa kan uffatanii jiranii fi ittiin beeksisuuf Yookaan faashinii ittiin agarsiisuufi dha jechuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, lafa qotiisaa irrattii raafuu maraa baayyinaan oomishameedha Kan nuti arginu. Raafuu maraan Kun kan nyaataaf ooluudha jechuudha.

Fakkii kan irraa kan arginu mana gurgurtaa kophee fi kofoo shamarranii dha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu qodaa manaa keessaatii tokko kan ta'e qottoodha. Qottoon kun waan garaagaraatiif kan inni fayyadu muka ittiin muruuf yookaan qoraan garaagaraa ittiin baqaqsuuf kan nu gargaarudha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan argamu alaabaa Itoophiyaa fi alaabaa naannoowwan garaagaraadha jechuudha kan argamu.

Fakkiin kun kan inni mul'isu faaya miidhaginaatiin faayamtee kan jirtu, uffata aadaa naannoo Tigiraayi uffattee kan jirtuu fi sirbaani kan shubbisaa jirtudha jechuudha.

Asirratti kan nuti arginu immoo loogoodha. Loogoon kunii Tajaajila Lammumaa Oromiyaa dha. Loogoonii bakka waan tokkoo bu'ee kan ibsuu danda'uu dha jechuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu gurgurtaadhaaf kan qophaa'e kan akka mosee, qullubbii diimaa, qullubbii adii, qaaraa, kaarotii, timaatimii, kan kana fakkaatan.

Fakkiin kun kan inni mul'isu ijaarsa gara garaatiif kan gargaaruu fi kan itti fayyadamamu 'Mismaara' kan jedhamudha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu artistii beekamaa fi jaallatamaa uummata oromoo biratti kabaja kan qabu Leencoo Gammachuu jechuudha kan nuti arginu asirratti

Fakkii kanarratti kan arginu shamarree qaamashee kunuunsaa jirtu irdii fi jinjibila walitti makamaa fi cilee fayyadamtee kan rifeensa bobaashee jalaa balleessaa jirtudha jechuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu dhohiinsa volkaanoodha. Dhohiinsi volkaanoo kun abiddaan guutamee kan dhohuudha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu kitaabadha. Kitaabni kunimmoo 'Gadaa System 'dha waa'ee gadaa Oromoo kan ibsudha jechuudha.

Fakkii kana irratti kan arginu, haadha manaa fi abbaa manaa lafa qotiisaa isaanii irratti biqiloota garaagaraa dhaabuu fi meeshaa manaa fayyadamanii gasoo kan nuti jennu fayyadamanii, ittiin qotanii dhaabaa jiru jechuudha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu lafa qonnaa bal'aa fi nama meeshaa qonnaa baatee deemaa jiruu dha.

Fakkii kana irraa kan mul'atu, harmoolii daa'ima isaanii baatanii taa'anii fi harmee daa'ima ishee baattee teessee, mucaa isheetti bishaan qabaa jirtu jechuudha kan arginu.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu namoota baay'ee dhaadannoo barreeffamaan baatanii deemanii fi alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) baatanii dhaadachaa jiran mul'isa.

Fakkiin asirratti argaa jirru kunii meeshaa manaa keessaa qottoodha. Qottoon kunii kan inni fayyadu qoraanfaa ittiin falaxuufi darbee muka ittiin muruuf

Fakkii kanarraa kan nuti arginu mana qorichaa dha. Mana qorichaa kana keessatti nama waa bituu deemee fi nama itti gurguraa jiru kan agarsiisuu dhaa jechuu dha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu faaya mormaa miidhaginaaf kan gargaaru mormattis kan godhatamu meetii jedhama.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu, mana barumsaa keessatti ijoollee daa'immanii kan barachaa jiran jechuudha. Barumsa kan barachaa jiran kan agarsiisudha jechuudha fakkichi.

Fakkii kanarraa kan arginu itti gaafatamaa Ministeera Barnootaa kan Itoophiyaa kan ta'e, Obbo Biraanuu Naggaani yeroo isaan waltajjii irratti yaada isaanii dhiyeessanidha jechuudha kan argamu.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, karaa dheeraa deemaa kan jiru, konkolaataa namoota baayyee fe'atee kan deemaa jirudha jechuudha kan nuti arginu .

Fakkii kana irraa kan arginu simbirroo muka irra dhaabbachaa jirtudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu maatiidha. Maatiin kun haadha manaa fi abbaa manaa fi ijoollee durbaa tokkoo fi ijoollee dhiiraa lamadha kan isaan qaban asirratti kan agarsiisu.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu tapha taphachuuf dirree irratti geengoo uumanii taa'anii jiru. Taphachiisaani gidduu isaanii galee mariisisaa jira.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu konkolaataa dha. Konkolaataan kunii kan misirroolee dha jechuu dha. Konkolaataan kun kan misirroolee dha. Ittiin cidha isaanii bareechachuufi dha kan inni gargaaru.

Fakkii kanarraa kan arginuu shamarree uffata aadaa Oromoo naannoo Arsiitiin faayamtee dhaabbachaa jirtuu dhaa jechuu dha kan arginu.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu uffata aadaatiin faayamanii akka naannoo baaleetiin faayamanii kan jiran kan arginudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu namoota baay'ee misooma gara garaa irratti hojjachaa jiran kan agarsiisudha fakkiin kuni. Namoonni baay'een misooma kana irratti bobba'anii kan hojjechaa jiranidha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan arginu gurgurtaadhaaf qophaa'ee kan jiru kan nyaatamu 'Goozuu' kan jedhamudha jechuudha. Goozuu kan jedhamu gurgurtaadhaaf kan qophaa'e jiru jechuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, kopheedhaa. Kopheen Kun immoo kan shamaarranii yoo ta'u, shamarran kan isaan godhatanii deemanidha jechuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu mana amantaa ortodoksii keessatti sirna awwaalchaa gaggeeffamaa jiru. Kan reeffa namoota afurii jechuudha.

Fakkii kanarraatti kan nuti arginuu, mushurroota wal fuudhaa jiranii mana sagadaa Ortodoksi keessatti yookaan bataskaana kan jennuun achi keessatti sirna gaa'ila isaanii kan gaggeeffachaa jiranii qeesonnis achi keessatti kan mul'atanii jechuudha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu mana amantaa keessatti namoota baay'ee ta'anii kan waaqeffachaa jiranifi faarfannaadhaani kan isaan ittin Waaqayyooni waaqessaa jiranidha kan nuti arginu.

Fakii kana irratti kan arginu dhiirotaa fi shamarroota shubbisaa jiranidha. Isaanis sirbaan kan shubbisaa jiranidha. Shubbisa naannoo Shawaa kan mul'dhisudha.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu buuphaa yookaan killee fayyadamnee fuula keenya akkaataa nuti ittiin bareechuu dabdeenyu yookaan akkanni sirriitti ifee mul'atuuf kan nu gargaarudha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginuu nyaata dhiyaatee jiru dhaa. Nyaanni dhiyaatee jiru kunii ittoo gosa garaagaraatiinii kan qophaa'ee dhaa. Kan akka shiroofaa, raafuufaa, dinnichafaa, misiraafi kan kana fakkaatan.

Fakkiin kun mul'isuu namoota walitti qabamuun shubbisaaf qopha'aa jiranii dha. Isaannis uffata Oromoo Shawwaa uffatanii shubbisaaf qopha'aa kan jiranii dha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginuu boqqolloo qotamee bilchaachuuf jedhee aalgee baafatee dha jechuu dha. Aalgee baafatee bilchaachuuf jedhu kan mul'isuudha fakkii kanarraatti.

Fakkii kana irratti kan arginu namoota baay'ee ayyaana masqalaa kabajuuf bobba'anii jiranidha kan nutti mul'isu jechuudha fakkiin kun.

fakkiikanirraa kan nuti argiinu immoo bunaa manaa fi mana nyaataadha kanaaf iyyuu qodaan kunii qodaatti bunii danfuudhaa jechuudha

fakkii kana irratti kan nuti arginu meeshaadha. Meeshaan kun meeshaa ittiin ispoortii hojjechuuf nu gargaaruudha. meeshaan kun mana ispoortii keessatti kan argamudha jechuudha.

Asirratti kan nuti argaa jirruu akkasumas fakkii kanarraatti kan nuti arginu fuulaaf kan fayyadu, fuula bareechee akka inni mul'dhisuuf kan fayyadu dibata fuuladha jechuudhaa. Kan nuti arginu.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu namoota lamadha. Namoonni lamaan kun immoo karaa irratti kosii gatame kan iddoo tokkotti walitti qabaa jiran yoo sassaabaa jiraniidha kan arginu.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu shamarreedha shamarreen kun immoo callee kan aadaa oromootiin faayamtee kan jirtudha jechuudha fakkii kana irraa kan inni agarsiisu

fakkii kana irraa kan nuti arginu hinxoxoo paarkii keessatti namoota daawwannaadhaaf deemanii daawwachaa jiranii suura faa ka'aa jiran.

Suuraan kun gabaa lafatti dhiyaate kan agarsiisu yoo ta'u, keessattuu ija buqqee, boloqqee fi cimmicimmee hancoottee gurguraaf dhiyaatan mul'isu.

fakkiikan irraa kan nuti arginuu ijoollii miedaarratti kubbaam harkaa xapachaa jiranidhaachuudha kan arginu

Fakkii kana irraa kan mul'atuu ijoollee baratoota mana barumsaatii gara mana isaaniitti galaa jiraniidha. kan argamu gara mana isaaniitti akkasaan deebi'aa jiranidhaa. Fakkiin kun kaan isaa kan hin agarsiisne.

Asirratti kan nuti arginu immoo warshaadha jechuudha. Warshaan kun kan inni gargaaru waan baay'ee oomishuun gara uummataatti dhiiyessuun kan inni gargaaruudha.

fakkiikan irraa kan nuti arginu mana amantaa keessatti namoota baayinaanii sagadaaf deemanii kadhachaa jira hidhachuudha kan arginu

Fakkiin kun kan inni mul'isu mana amantaa keessatti namoota baayyinaan walitti qabamanii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaa jiranii lubairraa jechuudha luba irraa kan dhaggeeffachaa jiraniidha.

fakkiin kun immoo namoota 3 yookaan namoota baayeedha. Namoota baay'ee musiliima kan ta'anii amantoota musiliimaa amantaa musliimaa kan hordofanii isaaniin kan mul'isuudha jechuudha.

Fakkiin kun immoo kan inni mul'isuu hidha laga Abbaayii bishaan guddichaa kan gaddabame jiru fakkii kanarratti kan inni mul'isuudha. Hidhame isa hojjetame isaa xumurame kan agarsiisuudha jechuudha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu cuunfaa maangoo kan warshaa keessatti oomishamee ba'ee kan dhugaatiif gargaaru jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu nyaata aadaa Oromoodha. Ancootee, cumboo fi caccabsaadha. Nyaata aadaa Oromoo kan asirratti arginudha jechuudha.

fakkii asiirratti argaa jirru kunii lafa gurgurtaadha lafa gurgurtuaa kana keessatti kuduraawwaniif muduraawwan garaagaraa arginaa kan akka kaarotiifaa qulubbiifaa qaaraafa kan kan fakkaatan

Fakkii kana irraa kan mul'atu hidhattoota nageenyaa kan ta'an yeroo isaan itti baay'atanii hiriiranii dhaabbatanidha kan natti argamu.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu dhugaatii jiran keessaa kan alkoolii hin qabne aappilii kan jedhamuudha jechuudha. Aappilii irraa kan hojjetamuudha jechuudha.

fakkii kanarraamo kan nuti arginu toora miidiyaa hawaasaa kan akka tiiktookii, feesbukii, inistaagiraamii, yuutubi, siinaappi fi tiwutarii fi kan kana fakkaatan kan arginnuudha

fakkii kana irraa kan nuti arginu isaa fannoo irratti gooftaa yesus kristos fannifamee kan mul'isuudha fannoo gooftaa yesus kiristosiin kan mul'isudha jechuudha

fakkii kana irraa kan nuti arginu shamarree yookaan aartistii kan amaaraa kan taatee uffata aadaa naannnoo amaraatii faayamtee kan argamtudha

fakkiikanirraa kannutti arginuu namoota heddumminaanii fiigichaairrattii irmaachaa jiraniidha dorgome fiigichaarratti namoota baayinaanii irmaachaa jiraniidha kannuu arginuachuudha

Fakkii kana irratti kan nuti arginu mootummaa naannoo oroomiyaa duraanii kan turanii obbo Lammaa magarsaadha . Isaanis yeroo isaan itti yaada miidiyaalee garaagaraadhaaf kennaa jiran kan itti arginudha.

Fakkiin kun immoo fakkii kitaabati. kun jaalalaa hamma du'aatti kan jedhudha achiirraati waan baay'ee dubbisni kan nu bara nu beekumsa keenyattiin guddifachuu dandeenyu kitaabadhaa jechuudha.

hakiikaan irraa ka mul'atuu namoota shubbisaa jiran sirbaatinii sirba naannoo shawaatiinii namoota shubbisaa jiranii dhiirotaaf durba kan ta'anii as keessatti arginaa jechuudha.

Fakkii kanirraa kan nutti arginuu ministeera barnootaa Biraanu Naggaa kan ta'e yeroonni miidiyaa garaagaraatii fi yaada kennaa jirudha kan inni mul'isu.

Footoo kanarraa kan arginuu nama. Nama afuuraa luba Dr. Gammachiis kan jedhamu hundeessaa mo'aa tiivii kan ta'edhaa jechuudha.

fakkii kana irraa kan nuti arginu durboota lama tokko fardarra teessee kan jirtuu, tokko immoo fardicha harkistee kan deemaa jirtuudha jechuudha kan nuti arginu.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu soolaarii baay'inaan jiranidha. Soolaariin kunis immoo karaa ifa aduutiin humna ibsaa maddisiisuudhaan wantoota garaa garaatti akka fayyadamnuuf kan nu gargaarudha

Fakkii kana irraa kan nuti arginu dibata gosa gara garaadha. Dibatni kun immoo dibata qaama keenyatti dibachuu dandeenyudha, kanaafiyyuu dibatni kun yeroo baay'ee shamarran kan dibatanidha jechudha.

fakkii kanirraa kan nuti arginuu mana amantaa musliimaa ykn masgiida kan jennuu bareedee ijaaramee kan mul'atu dhaachuudha

Fakkii kanarra kan nuti arginu namoota lamadhaa. inni tokko taa'e maseenqoo rukuttaa jiraa. inni tokko immoo taa'ee geeraraa jira gaachanaa fi eebo baadhatee taa'ee geeraraa iraachuudha.

asirratti kan nuti arginu immoo killee yookaan manqaaquu fi kuduraafuma duraa garaa garaa walitti daballee f ulatti dibanne hul'i keenya bareedin akka inni qabaatu yookaanii ifi akkanni mul'atu kan ittiin goochuu dandeenyuudha jechuudha

fakkiikan irraa kan itti arginu namoota bishaan waraabachuu deemanii waraabbachaa jiranii horikaanimoo eeggachaa jiranii dhaachuu

fakkii kan irratti kan nuti arginu immoo qoteebulaan kaninniittiin fayyadamuu tiraakteraa kan ittiin midhaanii ittiin haamuuf kan fayyaduu kan agarsiisuudha jechuudha

Fakkii kana irraa kan nuti arginu haadha manaaf abbaa manaa fi ijoollee isaaniiti isaan kun uffata aadaatiin faayyamanii yeroo isaan itti suura ka'aa jiraniidha kan nuti arginu.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu namoota baay'ee fiigicha irratti bobba'anii jiranii yookin fiigicha kan akka finfineetti taasifamaa jiru irratti hirmaachaa jiranidhaa jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu uffata aadaa oromoo ammayyaa ta'ee kan hodhame jiruudha jechuudha kan fakkii kanarraa muldhatu.

fakkiin kuni kan inni agisiisuu diibataa qaama keenyatti dibannodhaa jechuudha kun immoo viyoolaa kan jedhamu daa'achuudha

fakkii kanarratti kan nuti arginuu lafa gurgurtaatti namaa beyladoota manaa gurguraa jiru jechuudha isaan immoo kan akka ra'ee hoolaa fi kan kana fakkaatan

Wantin fakii kan irratti arginu kopheedha. Kopheen kunii kophee kan dhiirotaati. Kophee kana dhiiroonni kan isaan godhatanidha. Kanaaf iyyuu kophee dhiiraati jechuudha.

asirratti kan nuti arginu immoo gundoo masoobii fi wantoota garaagaraa mana keessatti kan nut ittiin fayyadamnu gurgurtaa irra kan jiruu fi mana gurgurtaadhaa chudha kan nuti arginu

fakkiikanarraamoo kan nuti arginu jirrie badhaa irratti ummata oramoo kan ta'anii ayyaana errichaa ayyaaniffachuufi uffata aadaa oramoo garaagaraatinii faayamanii kan ba'anilhaachuudha kan nuti argiu

fakkii kan irratti kan arginnu immoo gabatee gurraacha irratti barsiisuu fi kan gargaaruu achirraatii ilaalanii akkasaan barataniif kan fayyee dudhaa jechuudha

fakkii kan irratti kan nut arginu bineensa manaa ta'ee qeerransa kan jedhamudha daggalatti kan galuu qeerransa jedhamaa jechuudha

fakii kana irra kan arginu itti gaafatama ministeera barnootaa itiyoopiyaa kan ta'e Biraanuu Naggaadha jechuudha achirratti haasaa kan ini taasisaa jiru dhaa jechuudha

As irraa kan nuti arginuu immoo baratoota daree barnootaa keessa ta'anii baratanii kan mul'isuudha. kunis immoo barumsa mul'isaa akkaataa isaani qormaatatti fudhatan kan agarsiisuudha jechuudha.

Fakii kana irraa kan nutti arginuu hiriira nagaa namoota ba'aa jiraandhaa jechuudha kan nutti arginu.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu buna ija baay'ee godhatee ijjisaa immoo diimatee kan gobbate jirudha kan inni mul'isuu.

fakkiin kun kan inni mul'hisu kopheedhaa kopheen kun immoo kan shamarraniidha shamarrani yeroo baay'ee kan isaan keewwatanii ittiin deemandhaachuudha

fakii kana irraa kan nuti arginu miidhaa kowaasiiti. Taphattoota kubbaa miilaa taphachaa jiranii fi namoota ta'anii daawwatanidha.

fakkii kanarraa kan arginuu konkolaataa dhaabatee jiru fi namoota kosii walitti qabanii gatuu deemaa jiraniidha kan hin argisiisu jechuudha

Suuraa kanarraa kan nuti arginu ijoollee daa'immanii oolmaa daa'imanii baratanii eebbifamanii gaa'onii uffatanii eebbifamaa jiranidha jechuudha kan arginu.

fakkiinkun kan inni argisiisu gaaguraa mayaawaa baay'ee kan ta'e kandeesni achi keessatti akka sheen damadameessituu fi kan gargaaruudhaa jechuudha

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, namoota daakaa daakuudhaan dorgomaa jiraniidha. Warri kaan immoo warra dhaabbatanii daawwachaa jiraniidha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu kopheedha. Kopheen kun immoo kophee kan dhiiraatidha jechuudha. Kophee dhiiraati, yeroo baay'ee dhiironni kan uffatanidha jechuudha.

Fakkii kan irraa kan nuti arginuu mana jireenyaadha. Manni jireenyaa kan fayyadu keessa jiraachuufidha. Akkasumas dhala namaatiif manii jireenyaa isa barbaachisaadha jechuudha.

fakkii kana irraa kan nuti arginuu lukkuu kormaa kan ta'eefi kan dhaabbachaa jiruudha lukkuun kun immoo nyaataafi ni gargaartii gurgurtaadhaafis ni gargaara

fakkii kanarraa kan nuti arginuu shamarranii uffataa aadaa oromoo naannoo shawaa uffatanii shubbisa shubbisaa jiraniidha sirbaanii jechuudha kan nuti arginu

fakkii kana irraa kan nuti arginu shamarree naannoo gambeellaa callee naannoo aadaa gambeellaatiin faayamtee kan dhaabbattudha kan nuti arginu.

fakkii kana irraa kan nuti arginu kitaabadha kitaabni kunii sana hafee kan jedhu yommuu ta'u achi keessaatii yoo dubbisnu waan baay'ee argachuu dandeenya yaaachuudhu

Fakkii kanarraatti kan nuti arginuu haadha manaf abbaa manaafi ijoollee taphataa jiran mana keessattii jechuudha kan inni mul'isu.

Fakkii kan irraa kan nuti arginu, Muumicha Ministeera Itiyoophiyaa duraanii kan turan Dr Haayilamari'aam Dassaalenyidha jechuudha.

Fakii kan irraa kan nuti arginuu shamarran uffata aadaa kan Oromoo naannoo Shawaa uffatanii shubbisa shubbisaa jiraniidhaa jechuudha sirbaan.

Fakkii kana irraa kan mul'atu bishaan guddaarra Daakkiyyee deemaa jirtudha. Kan mul'atu fakkicharraa Daakkiyyeedha jechuudha. Daakkiyyee lamaan bishaan irra kan deemaa jiranidha kan mul'atu.

fakkii kan irraa kan nuti arginu namoota 5 namoota shubbisaa jiran yookaan sirbaa jirani dhayachuudha sirbaanii kun immoo shubbisa naannoo shawaa dhaayachuu kan mul'isu

Fakkii kanarratti kan argamuu odaa jalatti namoonni baay'een walitti qabamanii kan isaan mari'achaa jiraniidha kan inni mul'isuu jechuudha.

fakkii kanarratti kan nuti arginu abukaadoodha abukaadoonii kan nyaatamuudha darbii immoo faayidaa garaa garaatiif kanooluudhaa'ichuudha

fakkii kanarraa kan nuti arginu faaya miidhaginaa kan shamarranii kan ta'ee mormatti kan godhatamu fi gurratti kan godhatamu kan shamaroonni godhatanidha jechuudha.

fakkiikaanarraa kan nuti arginuu konkolaataadhaa konkolaataan kunalluunsaa diimaa kan ta'ee karaarraa kan deemaa jiruudhaachuudha fakkiinkun kanan agarsiisu konkolaataadha jirchuudha

Fakkii kanarraa kan nuti arginu meeshaa ammayyaawaa kan ta'e, eelee, ibsaadhaan kan hojjetuu. Kun immoo kan inni fayyaduu biddeen irratti tolchuudhaafi kan inni gargaaru dhaa jechuu dha.

Fakkiin kun calleedha. Calleen kunis kan inni gargaaru miidhagina mormaatiifidha jechuudha. Kanaafuu, morma keenyatti godhachuudhaan kan ittiin miidhaguu dandeenyudha.

fakkiikan irraa kan nuti arginu saawamnaa dhangalaa kan ta'ee uffatatti miccuu fi kan nugargaaru dhaachuudha

fakkiikan irraa kan hittu arginuu ordooftoota amantaa musliimaa kan ta'anii yerooisaan walitti qabamanii quraana qaraa'aany sagadaniidhaachudhaasirraatii fakkiikanirraa kan ini mul'esu

Fakkii kana irraa kan nuti arginu meeshaalee safartuudha. Meeshaaleen kun kan saayinsii keessatti nu gargaaran herragaa keessattidha. Barumsa herragaa keessatti wa ittiin safaruuf kan nu gargaarudha.

fakkiikan irraa kan nuti arginuu kopheedha kopheen kun immoo kophee dhiiraa yoo ta'uu yeroo baay'ee dhiiroonni kophee isaan kaataniidha shaaraa jedhamaachuh

Fakkii kanarraa kan nuti arginuu mana gurgurtaa dhaa. Mana gurgurtaa kana keessatti wantoonni argamanii kan akka kaarotii faa, maangoo faa, shunkurtii diimaa faa, barbarree faa fi kan kana fakkaatan kan argamu dha.

Fakkii kanarraatti kan nuti arginuu nama agartuu hin qabne yookaan qaro dhabeessa isa jennu, namni fayyaan immoo qabee karaa itti agarsiisaa jirudha jechuudha kan nuti agarru.

fakkii kan irraa kan nutti arginu bisha dhugaatii keessaatii ispiraayitii kan jedhamuudha ispiraayitiin kunii nyaata nyaannee akkainni sifaa'u kan godhuudhaa jechuudha

Fakkii kanarraa kan nuti arginu, shamarran lamaa uffata aadaa naannoo Amaaraatiinii faayamanii mana jireenyaa keessaa kan dhaabatan dha kan nuti arginu.

fakkii kana irratti kan nuti arginu meeshaa ammayyaawaa kan ta'e ibsaadhaan kan hojjetu daabboo ittiin tolchuudhaaf kan gargaarudhaa jechuudha. Daabboo ittiin tolchuudhaaf kan nu gargaaruudha jechuudha.

fakkii kan irraa kan nuti arginu artistii oromoo kan ta'e nama beekamaa fi kabajamaa fiilmii garaagaraa keessatti qooda kan fudhachaa turedha

meeshaan kun meeshaa manaa ta'ee kan ittiin halluu manaa ittiin dibamudha. kanaaf iyyuu kan inni fayyadu halluu manaa ittiin dibuuf yookaan bareechuuf kan ittiin fayyadudhaa jechuudha.

fakkii kana irraa kan nuti arginuu lafa garaagaraatti midhaaginaaf kan fayyaduu yookan immoo kennaa namaaf kennuuf kan gargaaru abaaboo dha jechuudha kan nuti arginuu abaaboo diimaa burciqoo keessa dhaabbatee kan jirudha jechudha

fakkii kana irraa kan nuti arginuu kopheedha kopheen kun immoo kan shamarrani yoo ta'u yeroo baay'ee shamarran kan gosaan godhataniidha. kopheen kun immoo kophee lafoo jedhama jechuudha